Vana vadodori vamundaraunda vanosisirwawo kuenda kuzvikora zvezera ravo uko kwavane vachifundiswawo kuimba manzi yezvifundo yakasiyana siyana inoita kuti vakure vakangwara.

Munharaunda vana vechidiki havasweri vari pamhatso. Vanoendeswawo kuchikora chevana vadiki, uko kwavanenge vachiimba mhanzi dzezvefundo izvi zvinova zvinhu zvinoita kuti vakure vakangwara.

Vana vechidiki mundaraunda havasweri pamba vanoendawo kuchikora chevana vechidiki uko kwavanoswera vachidakara, vachiimbiswa nziyo dzezvefundo nevadzidzisi kuti vakurewo vari vana vakangwarira.

Vana vechidiki avasweri varipambatso. Vanoendeswavo kuchikora chevana vadiki uko kwavanonoswera vachiimba mimhanzi yezvidzidzo kuti vakure vari vana vakangwara.

Munharaunda vana avasweri pamba. Vanoswera vari kuzvikora kwevana vadiki uko kwavanoswera vachiimba mimhanzi nezvidzidzo kuti vakure vari vana vanofarira dzidzo vakangwara.

Mushando muntaraunda yava kuwanda ngendaa yekuti madzimai nemadhodha ava kukwanisawo kugadzirawo chikora chevana vadiki ivo kwavanoswera vachiemba kuti vazokurawo vari vana vakangwara.

Kana vana vechidiki pavanoenda kuchikora, vanoisirwa mifananidzo pamadziro nekuti pavanenge vachidzidza, vanenge vachinyatsonzwisisa, nokuti vanenge vachidzidza zvinhu zvavanenge vari kuona.

Vana vanotanga kudzidza vachiri vadiki ava vanenge vachidzidza zvekuverenga nekunyora, zvinozoita kuti vakure vachiziva zvavanenge vachida kuzoita zvinodetsera ndaraunda yavo.

Vana kuzvikora kuti vanyatsonzwisisa zvavanenge vachidzidziswa nevadzidzisi. Vadzidzisi vanoshandisa mifananidzo yavanonamira kumadziro kuitira kuti vana kana vakudzidza vanenge varudzidza zviro zvavari kuona.

Vadzidzisi vachidzidzisa mandombi nemajaha kuzvikora uko, vanodzidzisa vachishandisawo mifananidzo yavanonamira pamadziro kuti ndombi nemajaha dzinyatsinzwisisa zvinenge zvichitaurwa muzvikora.

Ntaraunda dziri kubudirira ngendaa yekuti vana vari kutanga kuenda kuzvikora vachiri vana vadoko, zvozoita kuti vakure vari vantu vakangwara vanoita mabasa anoita kuti ntaraunda ibudirire.

Vana vazhinji vachienda muzvikora umo vanoenda vasina kurya saka zvikora zhizhinji zvinobva zvabikira vana ava kuti vadzidzewo varya ngendaa yekuti vana vakadzidza vasina kurya apana chavanozwa.

Chimbuzi ndochimwe chezvinhu zvakawanda zvirimuntaraunda. Ngendaa yekuti muntaraunda vanhu vanoita utsvina hunozokonzeresa zvirwere zvakadai nechirwere chemundani. Chinoita kuti vantu vazomhanye mhanye vechienda kuchimbuzi.

Vantu vemunharaunda vanoita hutsvina hwekungorasa marara pese-pese, zvinozokonzera kuti vaite zvirwere zvakawanda-wanda, zvinozoita kuti vaende kuzvibhedhlera pavanosangana nevantu veutano vachibvisa mari yakavanda kuti vadetserwe.

Mufananidzo we tiyimutabhoro ,wechikoro wakanamirwa pamadziro. Pamufananidzo uyo pane mazuwa evhiki akadai ne Muvhuro, Chipiri, Chitatu, China neChishanu.

Kuzvikora ndoo kunoita kuti ana akure achidzidza zvavanoda kuita mundaramo mavo. Zvinozodetsera ntaraunda vana vave kuita mabasa akanaka.

Zvindumure zvinoendawo kuzvikora, kwevanoo fundira zvekufunda mabhuku, veizotambawo nevanthani veifundira kubhuya zvakanaka neanthani.

Vana vechidiki vanoswere kuzvikora uko kwavanondofundiswe kukone kuerenga nekunyora. Izvi zvinozovadetsera kuti vavewo vanhtu vanenge vane zvavanenge vachiita muntharaunda.

Chibhedhlera ndechimwe chezvinhu zvakawanda zvakakosha munharaunda nekuti zvinobatsira zvakanyanya kuti vantu munharaunda vanenge vachizorwara rwara kunyanya vana vechidiki vanozoti varwara voendeswa kuchibhedhlera.

Mundaraunda zvikora zvakakosha ngenda yekuti vana vachiri vadiki vaboendeswa kuzvikora zvakasiyana siyana uko kwavanenge veifundiswa kunyora nekuverenga Zvinozoitabkuti vakure vari vana vasina misikanzwa.

Vana vechikora vanofundavo zvakasiyana-siyana kuzvikora kwavo. Vamwe vanofundavo mabasa ayo ekuzonyoravo mifananidzo pamadziro. vamwe vachizoitavo mabasa emaoko akaita seekuveza miti.

Vadzidzisi kuzvikoro uko ndivo vanoumba vana, vachivadzidzisa kuti vakura vazotorawo mabasa anokwanisa kudetsera ntaraunda zvakanaka.

Ndombi ne majaha dzinoenda kuzvikora kundofundiswawo kuzoite mishando yakasiyana-siyana. Mishando inozodetserawo kuti ntharaunda ibudirire ngekuti vanenge vaakuita mishando yakawanda.

Majaya paanoenda kuchikora kundodzidza, anenge achida kuzodzidzirawo kuti azokwanisa kuita mabasa emaoko anokwanisa kuzoti abudirirewo mundaramo dzavo, izvoni nharaunda ibudirirerewo pachayo.

Zvikora zvemazuva ano zvinofundisa ndombi kuti vakwanise kuzoitavo mabasa anozoita kuti nharaunda yawo ibudirire. Mushure mekuita mabasa akanaka akaita sechidhokotera anobatsira kuti vantu vemunharaunda vagare vaine hutano hwakanaka.

Vana vechidiki pavanoenda kuchikora. Avasweri vachingofundiswa ngendaa yekuti vana vadoko vanoda kutamba. Vanozoendeswavo kunhandare uko kwavanopedza nguva yakawanda vachifara nevamwe.

Muzvikora avangorambi vachiita zvemabhuku, vanomboitawo zvekudzidzira mabasa emaoko, kuitira vaye vaye vanonetseka nekuverenga kana zvekuzonyora mubvunzo.

Zvikora zvemazuva ano, azvicha ngofundisi vana zvemabhuku zvega, zvaakufundisawo vana kuti vakwanise kuzoita mabasa akasiyana-siyana, angave anobatsira ntaraunda, angava ari mabasa yakaita semabasa okuchenesa mvura kana kuchereredza mvura kubva mumazenge.

Vana muzvikora umu vanodzidza zvinhu zvakasiyana siyana zvinozoita kuti vakwanise kuzoita mabasa avanenge vachida kuzoita vapedza fundo zvavo wazobatsira nharaunda ibudirire

Ndombi dzakawanda muzvikora umu dzinozosiya zvedzidzo ngendaa yekuti vanofungidzira kuti dzidzo apana zvainobudisa. Uye zvedzidzo zvacho zvinovanetsa nekuti vanenge vasina mabhuku ekushandisa.

Ndombi nemajaha mazuwa ano dzaakubatsirikana, ngendaa yekuti kuzvikora uko kwaakudzidziswa mabasa akasiyana siyana. Ndombi dzaakunyanya kudzidziswa zvekubika, majaha mazhinji achidzidziswa mabasa emaoko.

Vadzidzisi kuzvikora uko vakaona kuti kufundisa vana mabasa emaoko kwakanakira ngendaa yekuti vana vamweni vanenge vasingagoni zvemabhuku izvi, vanenge vachigonawo zvemabasa emaoko.

Kuzvikora iuko avangofundi zvemabhuku zvega. Vanofundawo zvemishando yenyara yakadai ngekutsetsa mimbiti. Kuitire kuti vana vasiri kugona zvechikoro, vabatsirikane.

Zvikora zvemundaraunda zvinobatsira pakuti vadzidzisi vanenge vachidzidzisa vana unhu hwakanaka uye vanenge vachivaudzawo nzira dzekuti vanozowanawo mabasa anodetsera nharaunda

Vana vanodzidziswa unhu hwakanaka pavanoende kuchikoro uye vadzidzisi vanenge vachidzidzisawo vana kuti vazokwanisawo kuzoita mabasa anokwanisa kudetsera nharaunda nechemangwani.

Majaha nendombi kuti azokwanisawo kuita mishando yakaita seyechidhokodheya, aoendawo kuzvikora zvakasiyana siyana uko kwaanozondofunda zvekuti vakwanise kuzoendawo kuita chidhokotera.

Vana vechikoro vachibva kuchikoro vanofamba zvakanaka ngendaa yekuti vanenge vachifambira mumugwagwa wakanyatse kugadzirwa zvakanaka zvekuti chero mvura ikanaya aimbozengi zvinozoita kuti vana vasaende kuchikora zvakanaka.

Ndaraunda dzirikubudirira ngendaa yekuti vana veshe vemundaraunda vanoenda kuchikora, uko kwawanondofunda mabasa akasiyana-siyana, anozoita kuti ndaraunda ibudirire.

Vana vazhinji vanoenda kuzvikora vasina kurya, saka vakuru vezvikora vanotaurirana nevadzidzisi kuti vakwanise kupawo vana chikafu chekuti varye ngekuti kudzidza usina kurya azvifambi zvakanaka.

Vantu vachida kuti dzimba dzawo dzive dzakanaka, vanotenderedza dzimba idzi nemaruva, vozoita kuti pamba pange pane utsanana, uye pakanyi pave pakanyi pakanaka.

Vana vanomukira kuenda kuzvikora uko kwavanonodzidza zvinhu zvakasiyana siyana kuti vazoita mabasa akasiyana siyana pavanenge vakura raramo yavo.

Vana vechikora vanoenda kuchikoro uko kwaanondodzidziswa kuti azoitawo mabasa akanaka nechemangwana anodetsera nharaunda zvakanaka.

Muzvikora umu vana kana vachinge vadzidziswa namudzidzisi mudzidzisi anozoona kuti ana anzwisisa ere zvavanenge vadzidziswa namudzidzisi mudzidzisi anobva avapowo mibvunzo yekuda kuona kuti vana vanzwisisa ere zvavanenge vadzidziswa namudzidzisi kana vasina kunzwisisa vanobva vadzidziswa futi nekuti dzokororo ine simba.

Muntaraunda majaya nentombi anobatsirika kuti aite unhu hwakanaka ngendaa yokuti vanoswerawo kuzvikora zvakasiyana siyana uko kwavanenge vachifundiswa nevadzidzisi kuti vakwanisewo kuita hunhu hwakanaka vasiyane nezvekuba kana zvehwahwa.

Kuti ndaraunda ibudirire, vana vanoendeswa kuchikora kuti vayite zvedzidzo zvavo ,uye vazokwanisa kuita mabasa anoyita kuti ndaraunda ibudirire.

Vana vechikora avazorambi vechidzidza vari kuchikora, vanozomboitawo nguwa yevanosiya zvemabhuku vachienda kunhandare uko kwavanoenda kundodakara vozodzoka havo vachiita zvemabhuku.

Muzvikora umu mukaita dzimba dzekudzidzira dzishoma, madhodha nendombi vanotorana voenda zvawo pasi pemuti. Pavanowana mumvuri vachidzidza fundo yawo zvichienderera mberi.

Ndombi nemajaya padzinoende kuzvikora uko dzinenge dzakawanda zvekuti dzinoisirwa pekuti dzinge dzakagara dzakamirira mudzidzisi auye kana kuti paanotanga kudzidzisa. Ndombi dzinodzidziswa dzakagara.

Zvikora zvizhinji zvakakomberedzwa ngewaya ngendaa yekuti ana anozotiza chikora chisati chapera ngekusada kufunda. Vanoti kufunda kunonyangadza.

Mumuganga dzimba dzizhinji dziri kure nezvichikora, saka vantu vanoperekedza vana vavo kuzvikora uku ngemotokari kuti zviyite nyore kuvana kuti vasazosvika kuzvikora varemba.

Ana vanoendeswa kuti vaagare kuchikoro, nekuti kuchikoro kunenge kusina mabasa epamba, anovaita kuti vasazoramba vachiverenga mabhuku avo kuti vabudirire mundaramo yawo nemabhuku.

Ndombi nemajaya zvinoendawo kuzvikora uku kwavanondodzidziswa kuti akwanise kuzoita zvinhu zvakasiyana siyana mundaramo dzavo zviro izvi zvinozovabatsira pakuita mabasa anozoita kuti ndaraunda ibudirire

Vadzidzisi muzvikora umu vanoitawo kuti ndombi nemajaya pavanenge vachidzidza, aendewo kundonyorawo pamadziro kuti vaone kuti ndombi dziri kudzidza zviri kuita here.

Vana pavanoenda kuchikora vanozombozorodzwavo vachinzi vaende kundotamba nhabvu kunhandare. lzvi zvinoitirwa kuti vambozorodza pfungwa vasarambe vachifunga zvemabhuku.

Munharaunda, ndombi nemajaha dzinoenda kuzvikora zvakasiyana siyana. Uko kwazvinoenda koofunda zvekuti zvizoita mabasa akasiyana siyana anozoita kuti nharaunda ibudirire.

Munharaunda medu mabasa mazhinji arimwo mabasa emaoko, iwo mabasa aya anoitwa ngemajaha, Ndombi dzishoma dzinokwanisa kuita mabasa emaoko akadai, ngekuti mabasa ayaanoda vanthu vane simba.

Kuti ntaraunda ibudirire, ndombi nemajaha dzinosisirwa kuti dziende kuzvikora zvakasiyana-siyana uko kwadzinozofundira fundo inoita kuti dzikwanise kuzoita mishando yakasiyana-siyana. Inozoita kuti ntaraunda ive ntaraunda yakanaka.

Mundaraunda yega-yega munenge mune zvikora zvinenge zvakawakwa nemadhodha nemadzimai emuganga ngendaa yekuti vanenge vachiziva kuti zvikora zvinoita kuti vana vafunde zvinhu zvinozoita kuti vaite kuti ndaraunda ibudirire.

Muntaraunda munenge mune zvikora zvakawanda zvakasiyana siyana. Zvinoendwa nemajaya nendombi vezera rakasiyana siyana. Uko kunodzidziswawo mabasa avanenge vachida kuzoita. Kana vachida kuzoita madhokodheya vanodzidzirawo zvekuda kuzoita madhokodheya.

Ntombi nemajaha dzinobatsirikana zvisingaiti muzvikora umwu ngendaa yekuti dzavakuita zvekudzidziswavo mabasa emaoko. Majaha eidzidziswa mabasa ekuveza, ntombi dzichidzidziswavo kana mabasa ekubika.

Kuzvikora vana havachangofundi zvamabhuku chete. Vava kufundawo kuti vazokwanisawo kuita mabasa amaoko, angave mabasa ekuveza miti vachigadzira mapuranga aoshandiswa kupfumba dzimba.

Mundaraunda mabasa awanda ngekuti kune zvikora zvakawanda ,nekuti madzimai nemadhodha anokwanisa kuenda achifundisa vana kuti vakwanisevo kuita mari, yekurarama ndaramo dzakanaka.

Chikora inzvimbo yakanaka muntaraunda. Ngendaa yekuti vana vanenge vachifunda zviro zvinozoita kuti vakwanise kuzvoita mishando yakasiyana-siyana, mishando inga vandudza ntaraunda.

Muganga mava kuwanikwawo mabasa akawanda ngekuti madhodha nemadzimai akukwanisawo kuitawo mabasa ekuti vafundise vana muzvikora uko angavapawo Mari yekuti vakwanise kurarama.

Majaya nendombi anoenda kuchikora uko kwaanondofunda mabasa akasiyana-siyana, angava mabasa emaoko kana mabasa anobetsera ndaraunda zvisingaiti akaita semabasa ezvehutano.

Kuti ndaraunda ibudirire ndombi nemajaha zvinoenda kuzvikora uko kwazvinondodzidziswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinozokwanisawo kuti zviitewo mishando yakaita semishando yechidhokodheya inobatsira vantu mundaraunda.

Majaha nendombi anoendawo kuzvikora uko kwaanondofundiswa kuita mabasa akasiyana siyana. Mabasa angave akada kuita seechidhokodheya anoita kuti vantu varambe vane utano zvinozobatsira kuti ntaraunda ibudirire.

Mishando mizhinji yavamo munharaunda inoitwa ngevantu vakaenda kuzvikora vakazvifundira zviro zvacho vachikura Saka zvikora zvakakosha munharaunda ngekuti mabasa mazhinji emunharaunda anoda wakafunda.

Vana vemukanyi vanobetsereka zvisingaite kubudikidza ivo vachienda kuzvikoro, uko kwavanondodzidza zvidzidzo zvakasiyana-siyana, vanga dzidza ayo mabasa emaoko kana kudzidza nezvechidhokotera izvo zvinozobetsera nharaunda.

Ndombi ne majaha mu ndaraunda kuti dzizo kwanisawo kuite mishando yakaita seye chidhokotera dzotangawo dzaenda ku zvikora zvaka siyana siyana uko kwa dzinondo fundira zvei bate mitombo neku rapa vantu.

Madzimai nemadhodha ezveutano anoungana nguwa ngenguwa achitaurirana kuti angakwanisa kubatsira sei vanthu vemunharaunda vanenge vasikakwanisi kubvisa mare yemitombo yavanenge vechida.